Zikhona izincediso ezisetshenziswa emfundweni yaphansi. Lapha kuba lamabala abafunda ngawo umsindo ukuze benelise ukubala, kube njalo lamanamba okubala ukuze bekwazi inombolo, kube lemifanekiso yenyamazana ezitshiyeneyo yezekhaya.

ezikolo lapho okufunda khona abantwana abancane kulezinye izifundo ezifundelwa phandle bayaphuma abafundi benze imidlalo etshiyeneyo ebafundisayo

Abantwana bemfundo yaphansi bafunda ngokudlala, bafunda njalo ngokubamba izinto ezitshiyeneyo, abantwana laba nxa befunda kumele behambe lomuntu omdala ukuze bengalimali njalo ebakhangele ezintweni eziyingozi.

Umbalisi ofundisa ibanga elabaphansi abaleminyaka emithathu kusiya kuminyaka emine uyadinga ukubalabantwana abalutshwane ngoba bengeke beyenze ulutho yena ekhatshana. Kumele abe labantwana abangedluli amatshumi amabili endlini.

Bayakuthanda ukudlala abantwana abancane. Kungakho sebehanjiswa esikolo bebancane ukuze beyedlala bendawonye. Okumele kwenziwe ngumbalisi yikulungisa indawo abadlalela kuyo ukuthi ihlanzeke bengabambi imikhuhlane.

Uhulumende kumele encedise abaphathi bezikolo kanye lezakhamuzi ukuthenga izitulo ezifaneleyo kanye lamatafula abafundi ukuze benelise ukubhala imisebenzi yabo kuhle.

Kuqakathekile ukubiyela isikolo, kungaba kusemaphandleni kumbe kusemadolobheni, ukuze inyamazana ezinjengembuzi zingadlaleli phakathi esikolo, kumbe abantu abangafanelanga ukungena esikolo bengangeni.

abafundi sebetshayisile esikolo bafundisiwe ngempilakahle nxa bephuma esikolo batshiya izindlu zihlanzekile

Mzali wami bona ukuthi umntwana wonke uya esikolo uthwele ugwalo lokubhalela njalo ulalo usiba lokubhala. Abantwana bayakujabulela ukwenza imisebenzi yabo yesikolo kasibaxhaseni sibathengele imfanelo.

Ngesikhathi sebrekhi abantwana bayadlala phandle lapha bayabe bephumuza ingqondo zabo ezifundweni akade bezifunda ekuseni

bayakhululeka abafundi bephume ezindlini zokufundela beyehlala phandle etshanini bebale izifundo zabo ezitshiyeneyo lokhu kwenza ukufunda kuchaze bejabule njalo bekhululeke

Kwakhiwe izikolo zakulezi insuku uthola imiduli yakhona imihle njalo iqinile ezikolo zemfundo yaphansi uyathola kufakiwe amagwaliba emdulwini atshengisa ukuthi namuhla ngubani oyenza lokhu.

Abafundi bayadla ukudla ezikolo , lokhu kwenza bethande ukuza esikolo kakhulu ngoba bekuthakazelela lokhu ukudla abakutholayo

Abantwana bebanga laphansi bafunda ngokudlala uyathola umbalisi sehambe labo egcekeni lokudlalela bayenza isikhumbuluzi sebedlala imidlalo etshiyeneyo ebafundisayo

Kudala ezikolo sasidlala sijigimisana sigiqika phansi. Izikolo zanamuhla ziphucukile kwakhiwe indawo zokudlalela lapho othola kulemijingo eminhle ebukekayo njalo ekhulisisa abantwana

Zikhona ezinye izikolo othola abafundi begqoka ama yunifomu ayikhakhi. Abantwana laba bayabe befunda kunfundo yaphansi. Bajayele ukuthi bengatshayisa esikolo badlale kancane bengakahambi ngekhaya.

Abantwana besikolo bafunda ngokulima imibhida bakhangele phandle lapho okulinywe khona. Bayabona ukuthi ilinywa kanjani.

Esikolo kuthule kuthe zwi nxa kuyimpelaviki ngoMgqibelo langeSonto abafundi abahambi esikolo lapha uthola iminyanyo ivaliwe kungela muntu onyakazayo.

Babalisi, asibafundiseni abantwana ukuncedisana. Kumele babekwazi ukuthi nxa ulutho lusinda bayabambisana ukuze umthwalo ubelula.

Kumfundo yaphansi sikhona isiphalangwalo. Lapha uthola izingwalo eziyimihlobo etshiyeneyo. Abafundi bayakhuthazwa ukuyangena phakathi kwayo indlu le bezifunele ingwalo zabo bayebala ngekhaya ukuze babe lolwazi olujulileyo.

Abafundi bebanga eliphansi bayathanda ukudlala. Uyathola umntwana esedlala ekhiphe izicathulo. Kuphambi kwendlu yokufundela.

Phambi kwamakilasi okufundela khona abafundi kulamagceke abayenzela khona imidlalo etshiyeneyo , amagceke lawa alungisiwe adwetshwa njalo imizila.

Ibakhona indlu lapho okuhlala khona ingwalo zokubala esikolo. Abafundi kumele bekhuthazwe ukuvakatshela indlu le ukuze bejabulele ukubala ingwalo ezitshiyeneyo.

Ezinye izikolo zemaphandleni zisesemuva kakhulu ngentuthuko uthola belokhe begombolozele isikolo ngezigodo.

Ezikolo lapho okufunda khona abantwana abancinyane kumele kuhlanzwe kungabi lezihlahla ngoba bahlakaniphile abantwana laba bayenelisa ukucatsha ngemva kwezihlahla nxa bengafuni ukuyafunda

Abafundi bebanga laphansi bayadlala egcekeni lesikolo nxa bengokho ezifundweni zabo ezikolo kuqakathekile ukuthi igceke lakhona lihlanzeke ukuze nxa bedlala lapho bengalimazani

Kumfundo yaphansi zikhona ingwalo ezisetshenziswa ngabafundi kanye lababalisi ezifundweni zabo. Kulengwalo ezisetshenziswa emfundweni yenombolo, ikakhulu.

Imfundweni yaphansi yeprimari ababalisi bayenza izincediso zokuncedisa abafundi , izikhathi ezinengi bengabhala izincediso lezi ziyafakwa emdulini.

Isikhona imitshina esebenza ukuthunga ezikolo. Imitshina le idinga ukulungiswa ngemva kwesikhathi ukuze ingafi isebenze isikhathi eside.

Abafundi bayayifundiswa imisebenzi yezandla esikolo. Sebefundiswa ukuthunga izicathulo. Lokhu kuyabalungiselela ikusasa yabo ukuthi bengalindi ukuqhatshwa kuphela, kodwa bezisebenze.

Abafundi bayafunda umsebenzi wezandla, bayancedisana kule imisebenzi. Njalo bayatshengisana indlela imitshina etshiyeneyo esebenza ngayo.

Abantwana nxa bese mbuthanweni esikolo, bayahlabelela, betshaye izandla, begide okutshengisa ukuthi bayasithakazelela isikolo. Lapho bayakwenza njalo nxa kulomkhankaso othile obuyileyo esikolo

Abafundi sebethuthukisa amakhono abo, uthola sebedweba imifanekiso emihle babuye njalo bayipende besebenzisa ipenda ezitshiyeneyo imibala.

Sebezifunda izifundo zesayensi kubanga laphezulu. Sebebamba imithi yonke bezama ukudinga impendulo. Okuqakathekileyo yikuthi begqoke izigqoko zokuzivikela emzimbeni yabo Kanye lasezandleni.

Wonke umfundi ofunde ezikolo zanamuhla, ikusasa lakhe lilungiselwe. Umfundi lo uyabe engafundanga amabala kuphela, kodwa uyabe efunde yonke imisebenzi yezandla ongayicabangela. Asekwazi amantombazana ukuthunga ephuma esikolo.

Sebewaphiwa abafundi amakhono okwenza imisebenzi yezandla. Uyathola sebethunga imithungo ebukekayo kakhulu. Okutshengisa ukuthi baleziphiwo zemisebenzi yezandla.

Abafundi nxa bezabhala imihloliso bayazilungiselela bebale kodwa kukhona abanye abafundi abatshengisa ukungazimiseli emsebenzini wabo wesikolo. Uthola umuntu sebambe ikhanda kumbe esehlezi ebukele abanye bebhala ngenxa yokuthi kazilungiselelanga

Abafundi abemfunfo yaphezulu. Abezemfundo yaphezulu. Abenza imfundo yeScience. Basebenzisa imithi etshiyeneyo. Nxa besebenzisa imithimle, kuqajathekile ukubala izixwayiso ezibhalwe phandle.

Ezikolo zemfundo yaphezulu abantwana kuqakathekile ukuthi bafundiswe imisebenzi yezandla. Lokhu kuzabasiza ikakhulu nxa bengasaphumelelanga ezifundweni zabo ukuthi bathole okungabanceda ukuthi baziphilise.

Bayajabula abafundi basebenzisa umtshina ukubona izinto ezincane ongeke uzibone nxa ukhangele ngamehlo. Babuthene bandawonye basebenzisa bonke.

Abafundi sebefunda ukwenza imitshina eyehlukeneyo esikolo. Lokhu kuqalela ebangeni eliphansi bathuthuke lakho bazacina sebengomakanika sebesenza imisebenzi emangalisayo.

Kwamanye amalanga abantwana besikolo bayalova esikolo. Uyathola endlini yokufundela kulabantwana abalutshwane abanye bengabuyanga. Lokhu akukhuthazwa ebantwaneni. Kumele bahambe esikolo nsukuzonke.

Ukufunda kuqalela phansi, sebefundiswa ukuba ngomanjinela bese sesikolo, bethi bengakhula kubalula ukwenza imisebenzi le ngoba belalo ulwazi.

Ngemva kokufunda nxa kuphela umnyaka, abafundi bayathatha imihloliso. Lapho kubhalwa kuthule kuthe cwaka kungela obuza omunye, kungela njalo oyenelisa ukukopa komunye.

Abafundi abangaphiwanga emabaleni kuyakhuthazwa ukuthi baqine ngezifundo zemisebenzi yezandla. Bengenza imisebenzi yokuba ngomakanika kumbe eminye njalo abangayicabanga engadingi umuntu ukuthi apase emabeleni.

Abantwana bayahamba indawo ezitshiyeneyo bebona ilizwe labo njalo befunda okunengi ngalo bayenza amatrip lawa ukuze bafunde izinto ezinengi

Lapho okufundela khona abafundi kuqakathekile ukuthi kube lamatafula, izitulo kanye lomduli lapho okuzabhala khona umbalisi echasisela abafundi.

Iqakathekile imidlalo asikhuthazeni abantwana esikolo ukuyenze imidlalo etshiyeneyo eminye imidlalo isibanceda abantwana bengakhula ngoba bacina bedlala bedlalela amaqembu abhadala imali.

Abantwana abalesiphiwo sokwenza imisebenzi yezandla , kufanele bencediswe ukuze bethuthukise iziphiwo zabo. Abafana abenelisa ukubazo kumele befundiswe lokho esikolweni.

Abantwana besikolo nxa bebhala imihloliso yabo, bahlala ngamunye ngamunye etafuleni. Abavunyelwa ukuxoxisana kumbe ukubuka imisebenzi yabanye abantu.

Ezikolo ezinengi, kulamabhakane afakwa phandle ungakangeni ezikolo. Amabhakane lawa ayabe ebhaliwe ukuthi ayemukela izivakatshi ezingenayo.

Izikolo ezinengi kulezi insuku zakhelwe imiduli egombolezela isikolo. kuthi imigwaqo yakhona ilungisiwe yabamihle ukuthi imota ayihlupheki nxa ihamba lapho, kuthi phandle egedini kuba lebhakane elibhaliweyo ibizo lesikolo.

Zonke izikolo kulo umhlaba ziphapha ifulegi yelizwe lapho isikolo esikhona. Ifulegi le iluphawu lokuthi abafundi abaphakathi lapha kanye lababalisi ngabaleli ilizwe.

Esikolo esinye lesinye, esemfundo yezinga laphezulu, kuba khona indlu okufakwa khona imitshina engasetshenziswa ngabafundi. Indlu le iba lendawo enhle ukuze uthuli lungabulali imitshina le, njalo iyavalelwa ukuze amasela engangeni antshontshe.

Abafundi balakho ukubhala emdulini nxa umbalisi engekho loba ekhona, lapho abafundi bayabe bebhala kusenziwa inombolo kumele eyenze ebonise abanye abafundi indlela eyenziwa ngayo.

Ezikolo ezinengi uthola kulemithunzi emihle eyabe ihlanyeliwe, imithunzi le iyanceda nxa abafundi bebukele imidlalo etshiyeneyo ukuze bengatshiswa lilanga.

Abafundi bayahamba bayekuma phandle lapho ababuthana khona ekuseni bengakangeni isikolo. Njalo nxa kukhona umlayezo okumele bewutshelwe bendawonye, bayabizwe njalo bebuthane phandle bame ngemizila yabo.

ukuze umbalisi afundise izifundo zizwakale zingene ebantwaneni kumele aqale abafundise ukulalela bahlale phansi bachume bathule ukuze bezwe isifundo sakhe

Bayahlala phansi abantwana besikolo nxa kukhona okumele bakutshelwe. Umile umuntu wesifazana, uthwele imayikhi. Uyabagqugquzela ngokuqakatheka kokuhlonipha abanye abantu kanye lokuhlonipha imizimba yabo.

Abafundi bahamba esikolo begqoke impahla zesikolo ezifanayo bengafika endlini yesikolo bayahlala phansi belalele umbalisi efundisa.

Abezomthetho bebambisane logatsha lwezempilakahle leNational Rehabilitation Centre, bayenze umkhankaso bebhodela abantwana ezikolweni bebafundisa ngezingozi zokuthatha izidakamizwa.

Ezinye izikolo zakhiwe ngezitina ezibomvu. Phezulu zafulelwa ngamazenge abomvu kumbe aluhlaza okwesibhakabhaka.

izikolo zakulezinsuku zakhiwe kuhle uyathi uzikhangele ziyabe ziyakhiwe ngezitina ezinhle zibuye njalo zifulelwe ngamazenge ayabe eyimibala etshiyeneyo ziceciswe ngezihlahla phakathi kanye langotshani buhle obulala bulandele umhlabathi

Imvelo iyacecisa kakhulu umhlaba, ungathola izihlahla ziluhlaza tshoko kanye lotshani ngobunjalo buluhlaza yakhona iyabe ibukeka.

Kubhaliwe emdulini umsebenzi wabafundi. Kukhangelelwe ukuthi kusasa ekuseni umbalisi ethi ebuya ethole abafundi sebhalile lo umsebenzi baqeda.

Abantwana besikolo bayafunda izifundo ezitshiyeneyo bathwala ingwalo zabo lapho ababhalela khona. Nxa bengafunda bayabhala kudingakala ukubonakala ukuthi bazwisisile yini.

Phandle kwesikolo kuba lotshani, lapho abafundi abahlala khona nxa kulithuba lokuzilibazisa. Abanye njalo bayatshayisa esikolo bazihlalele balibale ukuya ngemakhaya.

Benza izifundo zabo abatwana besikolo. Bagqoke izigqoko ezilombala wesibhakabhaka, abanye njalo bagqoke ezilombala omhlophe. Kukhanya umbalisi uyabuza imibuzo njalo abafundi bephendule. Umbalisi usebenzisa imayikhi ukuthi ezwakale indawo yonke.

Sekuvunyelwa ukusebenzisa imitshina enjengama laptop ezikolweni. Abafundi bayakhuthazwa ukusebenzisa imitshina le ngendlela ebafundisayo, bengenzi okunye okuzaphambanisa ingqondo zabo.

Abantwana besikolo babuthene, bagcwele, banengi. Kukhanya namuhla lilanga lezemidlalo. Babuyile abavela ezikolo ezikhatshana ngoba babuye ngebhasi. Namuhla sizabona ezonqoba.

Isikhathi sokuzithokozisa siqakathekile esikolo. Singazithokozisa ngokulalela amaphimbo amnandi esiwaphiwa ngabanye abantwana abaphiweyo ekuhlabeleleni.

Namuhla kulomkhankaso esikolo semfundo yaphezulu. Abantwana bahlaliswe phansi etshanini bathi wathalala. Umile owezempilakahle uyabafundisa ngokuziphatha. Kuthi omunye njalo uthatha imifanekiso.

abantwana besikolo sebefundiseka lula nxabehlezi bendawonye nxa kukhona umkhankaso olethwa ngabezempilakahle bayabakhiphela phandle behlale bethi wathalala bebesebe lalela umkhankaso ophathelweyo

Sebekhaliphile abafundi bemfundo ephezulu .Sebesenelisa ukuncedisana bona bodwa nxa umbalisi engekho. Uthola bebhala emdulwini bencedisana.

Abafundi bebanga laphezulu bahamba esikolo lamhlanje sebeyenze udwendwe sebegada ibhasi sikhuthaza bonke abatshayeli ngelanga lanamuhla ukutshayela ngendlela eqondileyo ukuze baphephise abantwana befike kungenzakalanga izingozi.

Abaphathi bezemfundo bayabhoda bevakatshela izikolo ezitshiyeneyo lokhu bakwenzela ukubona indlela abafundi abafunda ngayo lokudingisisa indlela abangancedisa ngayo ukuphakamisa izifundo.

Abafundi abasahambi iminyango emide besiya ezikolo uhulumende useyakhile isikolo zaba zinengi emadolobheni kanye lasemakhaya

Sezakhiwe izikolo lapho okufundelwa khona imisebenzi yezandla etshiyeneyo abafundi bengaqeda imfundo yaphansi bayahamba kulezi izikolo beqhubeke ngemfundo yaphezulu.

Emfundweni yaphezulu sebesebenzisa amabhodi okubhalela angadingi itshoko. Lapho ababhalela khona besebenzisa usiba olungangcolisiyo izandla.

Abafundi bahlezi balalele omunye umfundi enika lokhu akubuziweyo. Izikhathi ezinengi emfundweni ephakemeyo kulemibuzo ebhalwayo uwedwa ngekhaya sufika usukhuluma phambi kwabanye abantwana.

Abahlanza izindlu zokufundela basebenzisa amagabha alombala olithanga. Amagabha lawa bahamba beyekukha amanzi bebuye bethwele ngawo.

Emfundweni ephakemeyo zikhona izindlu ezokubalela lapha uyathola kuletafula lesitulo kube sekusiba lekhabothi ebalengwalo ezehlukeneyo.

Kulezindlu ezibhedlela izigulane ezingavunyelwa ukuthi zingene kuzo. Izindlu ezifanana lezindlu zokuhlinzela. Lezo zindlu zingenwa ngabomongikazi labodokotela kuphela.

Esikolo semfundo yaphezulu kubakhona izihlahla ezihlanyelwa zigqagqele isikolo. Lapha bathanda ukuhlanyela izihlahla zeGum tree.

Ziyathuthuka izikolo .UThola sekulendawo lapho abafundela khona ama computer. Indawo le iyakhiwe kuhle. Kuyabe kule carpet phansi, kulamacomputer emabhentshini njalo kuvikelekile konke.

Abafundi be university inengi labo bafunda behlala esikolo .Uthola okuyizindlwana abahlala phakathi kwakho behlala bebanengi. Imibheda iyabe ifika ibe mine kumbe ibe yisikhombisa.

Lasemayunivesithi bayayenza imidlalo etshiyeneyo, uyathola kulamagceke wokudlalela. Kufakwe njalo lendawo zokuhlala ababukeli nxa bebukele.

Isikhona imitshina esetshenziswa ukubona izinto ezincane, iyancedisa imitshina le ngoba bayanelisa ukubona amagcikwane abakhona endaweni.

Ezikolo zemfundo ephakemeyo bakhona abasebenza ukuhlanza amagceke lawa. Uyathola begqoke impahla ezilomnala wesibhakabhaka bethwele imithanyelo bethanyela phandle kanye laphakathi.

Endlini okuhlala khona izifundi kuba letafula lapho abafaka khona izinto zabo ezinjengama nkomitsho kanye lezigubhu zokukhelela amanzi kube njalo lezitulo lapho abahlala khona.

Ezikolo zemfundo yaphezulu kukhona izindlu ezilungiselwe ukuthi abafundi bahlale, ikakhulu laba abayabe besuka endaweni ezikhatshana le yunivesithi.

Kumfundo yaphezulu e University zikhona indawo zokuzikholisisa. Imfundo le yenziwa ngabantu abakhulileyo isikhathi esinengi. Ngakho kuba khona lapho abangathenga khona, njalo bagide bazikholisise.

Kulezi insiku sebewalungisa amangceke abantu abemahle kakhulu ukuze ikhange abantu bakhona abathanda ukutshada kumbe benze imidlalo etshiyeneyo emagcekeni lawa kungabe kusendlini yomuntu kumbe kube sesikolo balakho ukusebenzisa ingceke bezotshada

Ibandla lekhatholika selilezikolo ezinengi ezitshiyeneyo elizweni laseRwanda. Ikhona i Yunivesithi enkulu yakuleli bandla.

Abafundi abafundayo emfundweni ephakemeyo kumele behlanzeke nxa bekhipha izicathulo zabo, bezifake kuhle bengajikeli indawana yonke izicathulo

Abafundi bemfundo ephakemeyo bakhuthazwa ukuhlala behlanzekile kukhanye lapho abahlala khona impahla zifakwe kuhle zingagcwaliswa indawana yonke . Kube lethebuli yokubhalela kanye lesitulo sokuhlala.

Siyambonga uhulumende ngokuphakamisa amalungelo abomama. Usuthola emfundweni ephakemeyo kufundisa umuntu wesifazane, uthole njalo kufunda abantwana besifazane, behlangene labesilisa.

ezindlini lapho okuhlala khona abafundi abafunda ibanga laphezulu le university lapha kumele kuhlale kuhlanzekile befundiswe ukulugisa imibheda yabo kuhle kungabi lencekeza

izikolo ezisema dolobheni ezinengi sebenzisa umtshina obhala ukhanyise emdulwini, umtshina lowenza kubelula kumbalisi ukuthi konke okunje ngempikitsha ayehluleka ukuyideba ngezandla zakhe ibonakale emdulwini

Zonke izakhiwo okulezisebenzi khona ikhona ihofisi lapho okwamukelwa khona izethekeli. Ufika udinge leyo hofisi lapho ozakwamukelwa khona ubuze okudingayo ube usulayelwa ihofisi le ibizwa kuthiwa yi reception.

ngenxayibunengi kwabantu kuyatholakala ukuthi umhlabathi ususiba mlutshwane ngakho abantu bayakhuthazwa ukwakha izindlu zigadane zisiya phezulu ukwenzela ukuthi abantu abanengi behlale emhlabathini omncane

Endlini lapho okufundela khona abantwana kulungiswe kuhle, indlu yakhona ilendawo ehlalwa khona bezixoxela ipendwe imiduli ngombala olithanga.

Kubakhona indlu ehlala imithi etshiyeneyo esetshenziswa ngabafundi bemfundo ephakemeyo nxa besenza izifundo zabo zesayensi. Indlu le ihlala ikhiyiwe ukwenzela ukuthi kungabikhona umntwana ogangayo ngale imithi.

Imfundo kayipheli bakhona abahamba besiyayenza imfundo ephakemeyo sebekhulile uyathola ubaba olabantwana efunda kumbe ayefunda labakhe abantwana.

kumfundo ephakeme bakhona abafundi abahlala lapha sikolo imfundo le igoqela abantwana abayabe besuka emakhaya akhatshana ngakho bezohlalela eduze uthola bewatshile bachaya impahla zabo

Sakhiwe isikolo lesi sihle siyabukeka iuniversity yase Rwanda yisikolo esakhiwe kuhle okwamagama.

Endlini le kukhanya kuhlala abafundi ababili sibona ngembheda lamatafula amabili lapho abahlala khona befake ingwalo zabo.

wonke umntwana usefunda ebambe umtshina wakhe kulabo abemfundo ephakemeyo lokhu kwenza kubelula kumbalisi obafundisayo lakuye umntwana uzwisisa lula ngalokho akufunda ekukhangele